Paɣi kpamba n laɣim ziya ŋɔ bi puuni so kpabila biya ka bi niŋ suhupiɛlli pam ka bipuɣinsi shɛba yɛ liiga zeahi ka shɛb niɛma mi gabi chichɛra chichɛra bi niŋ suhupiɛlli pam nlaɣim zaya

Yili waɣinli n zaya la bɛ ni booni sheli jirambisa la ka ninsalinima kongili di luɣuli kam shɛba nyɛla ban ʒia ka so mɛɛ kperi di dundoŋ puuni n nya paɣa ni ʒia ka silba za o tooni ka nya gaɣa gba ni za di tooni ka kuɣa yam yili maa tooni luɣuli.

Duu din dihi nachiinsi n ʒɛya ŋo ka bolfu nim din nyɛ zaɣ piɛla yɛm di luɣuli kam ka teebuli mini kuŋusi ʒɛ duu maa ni dufɛya ayi nyɛla din pa kuɣusi maa zuɣu ka pipa nim mini anfooni nim

Salo pam n zaya la ka nachimba maa yɛ liiga buɣi ŋmahi ka so jinjam ka zaŋ bini zaŋ vuli bi shɛ ni ka dabba mi gba zaya ŋmari lunsi ka yɛ liiga din kama yɛ zaɣi dozim ka so mi gba zaya ka yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣi va kahili tingbani shɛli bi ni zaya maa yɛla.

Duu din dihi naɣachiinsi n zaya ka di dikpina nye zaɣa piɛla ka Anfooni nima tabi tabi di dikpina maa ka Niriba pam ʒi teebuli nima maa zuɣu ka ye liiga piɛlli ka kpahari bɛ nuhi ka binnyura tam tam teebuli zuɣu.

Paɣa n gba mɔɣu ni ŋɔ o yɛla liiga din kama yɛ zaɣi ʒee ka o zabiri yɛ zaɣi waɣila nyɛ zaɣi sabinli ka jɛnsi yɛ ban piɛ n gili o jɛnsi maa kanli paai bibi awɔi laasabu ka mori ko n-gili ba luɣuli kam mori ko n-gili ba luɣuli kam mori maa kama nyɛla zaɣi vakaha

Salo pam n zaya la ni pirinsi ata pirinsi ayi ban zaya maa puuni maa nyɛla dobba ka bɛ gbibi marafa nima bɛ nuhini bɛ nyɛla ban pili zipilti ka ye liiga sabla m pa bɛ niɛma maa zuɣu ka salo mɛɛ gba za bɛ nyaanga ka tihi ko n gili ba.

Salo pam n zaya ŋɔ ka jiranbesa za bi luɣili din tam bu shɛm zuɣuni salo maa yɛla gban zɛhi ka bi zi ri adaka adaka maa zuɣu saa yɛla zaɣi sabinli bi pirigili pili zipili ti ka shɛb bi pili ninkurigu za bini ka o zabiri zaa paligi mi zaa zaa

Salo pam n zaya la ka yili zaya yili maa kama nyɛla zaɣi piɛlli ka loori za di sambani maa ni loori maa kama nyɛla zaɣi sabinli ka di gbunni booi zaɣi piɛlli ka paɣiba